ŋutsu ɖeka kple nyɔŋu ɖeka wó nɔnyi ɖe kplɔ̃ ŋu agba agbawo le wóƒe akɔme meɖeka le ene ɖasi meɖeka le kɔpu ɖasi ŋutsua bla ta dzĩ

Aƒetɔvi aɖe nɔ amyi ɖe kplɔ ŋti eye adzɔgenukpɔmɔ le gbɔ bebinfo kɔ nu tsyɔ to le gbɔ le kplɔ dzi ekɔ tsikunu yike woyɔna be kɔpo kɔ ne bebinfoa

Amewo le ƒuƒoƒe aɖe. ame aɖewo nɔ anyi ɖe zikpui dzi. Emɔ le kplɔ dzi. Kpovitɔ le fi ma a wodo awu a ama amadede aŋtsiɖiɖi. amewo ɖɔ kuku, kpovitɔwo le etu ɖe asi e ame aɖewo le.

ŋutsu nyɔnu ŋutsuvi kple nyɔnuvi wó bɔbɔ nɔnyi ɖe atsi te aŋeto le wógbɔ wókatã wodó asiwu nyɔnuɔ do eɖɔ kuku

Dunyagblɔhawo, ame aɖewo lé flaga ɖe dzi, ame ɖewo do abɔ ɖe dzi, ame ɖewo ɖɔ kuku, kukua ɖewo le ʋe, ɖewo le gbemumu, ame ɖeka do kɔla. Le flaga dzia nɔnɔmetatawo sugbɔ.

Amewo le etɔ tɔ. Ame ɖewo le ati ɖe asi. Aŋɛ yibɔ, yibo ɖewo le ameawo gbɔ eye gbe ɖudɔ hã le wogbɔ. Ame aɖewo do asiwuie, ame ɖewo bɔbɔ be yewoa lɔ gbe ɖuɖɔ.

Ame aewo do Gbadagbatɔwo ƒe awu. Wole flime. Wozɔ yina ɖe ekplɔ̃gãaa aɖe gbɔ eye seƒoƒo le ekplɔ̃dzi. Gbadagba mawo katã wolé ehee ɖe asi.

Amewo ƒoƒu ɖe etɔ to. Wo katã wò geɖe etsia me. Ame ame geɖe ele dzimekpo Edo atakpui sɔ̃. Ame aɖewo do abɔ ɖe dzi he gagla kpɔm ɖa.

Amewo sugbɔ ɖe exɔ me. Wo katã wodze klo ɖe anyigba. Aba ele xɔ me, akaɖiwo sugbɔ ele xɔ me eyagbɔnu ele xɔ me.

Amewo le tɔ to, ame aɖewo lé rɔbagba ɖe asi. Ame ɖeka agba me klɔm. Ame aɖewo bɔbɔ, ame aɖe le tɔme do abɔ ɖe dzi. Amea ɖewo nɔ anyi ɖe kpe dzi.

Ame aɖewo do awu abe gbadagbawo nene, wokɔ ŋgo ɖe abɔ, seƒoƒo le ŋgoa tame, wokɔ nu tsyɔ̃ ŋɔti.

Atiglinyi gã, elã gã eve, elã ŋkɔe nye atiglinyi, amewo tɔ wole eŋu me va tɔ, atiglinyia kpɔm ɖoɖom ɖaa, akaɖi le eŋua ŋu.

Ametsitsi aɖe mlɔ anyi ɖe abati me, amewo sɔ ɖe gbɔ, ame ɖewo, amewo do awu ʋe ʋe ʋewo, ame geɖe kɔ enu tsyɔ ŋɔti, ame ɖeka abatia tutum.

Amaa ɖewo ƒo ƒu ɖe exɔme. Ame akpa gãtɔ nɔ anyi ɖe zikpidzi. Ekplɔ̃ le wogbɔ. Nyɔnu aɖe tɔ ɖe woƒe ŋkume. Etɔ ɖe adzɔge eye adzɔgekpɔmɔ̃ hã le wogbɔ.

Amowo le asime, amoɖowo ɖo asi ɖe anyigba, ŋutsua ɖe lé kaƒomɔ ɖe asi, nyɔnua ɖe zɔ va yina, nyɔnua ɖe lé kotoku ɖe asi, ameɖowo ɖo asi ɖe ekplɔ̃ dzi, dziƒo xɔwo le asiame.

Ame aɖewo le nuɖuƒe, alebe ekplɔ le wo katã ƒe akɔme, kɔpo, gatsi agba le akɔme na wo kayã. Nyɔnu aɖe edze ŋgɔ wo eye emɔƒonu ele gbɔ.

Tɔdzi ʋu sugbɔ ɖe etɔ to, eye amewo le tɔdzi ʋuame, amaɖewo do aʋu dzié, ameɖowo do awu aŋtsiɖiɖi, enetsi hã le teƒea, o tu atsi ɖe tɔdzi ʋuawo ŋutsi.

Amewo tso tɔto. Ame ɖewo kɔ agba ɖe dzime. Ame ɖewo kɔ agba ɖe ta. Nyɔnu aɖe kɔ rɔba kple avɔ, wobla nane ɖe eme ɖe ta. Me ɖeka kɔ aŋɛ ɖe dzime.

Ŋutsua ɖe tɔ ɖe etsi me ekpa ɖevi ɖe mee, etsi le eʋuwo te, exɔwo hã wo tsi etɔ me, nyɔnua ɖe tɔ ɖe exɔ ŋutsi, atsi kɔkɔ legbee ɖe le exɔ ŋu.

Amewo le etsi me, ame aɖewo lé keke ɖe asi, ame aɖewo kɔ agba ɖe ta, ame aɖewo ŋɔ..liŋ..eŋu tsyɔ̃ ŋɔti ame aɖewo le keke tutum le etsia me.

Subɔsubɔtɔ aɖewo wodo awu legbẽ, ame aɖewo ɖɔ kuku, seƒoƒowo le kplɔ̃ dzi eye atsitsoge le awu me ne ɖewo. Eɖewo dze klo ɖe anyigba. Eɖewo, akaɖi le megbe na wo.

Ame aɖewo ƒoƒu ɖe xɔme, edo awu ɣi ɣi ɣi wò. Wo bla ta kple aŋɛwo. Wodo asiwuie wò. Wo nɔ anyi, wotɔ ɖe agbatia ɖe gbɔ. Ame aɖe nɔ anyi ɖe abatia me. Wo gba avuvɔ nɛ.

Yevuwo wole fli me, wo zɔzɔm. Ame aɖewo kɔ xexi da ɖe dziƒo, wole te, ame ɖewo kɔ ŋɔtitsyɔnu etsyɔ ŋɔtsi alebe ame ɖewo wo gbe dom ɖa. Wokɔ asi tsyɔ wo nɔewo.